OBank yetu yaVenduka yimwe yomo ombanga ndjoka hayi kwashilipaleke kutya iimaliwa yetu oyili mehala lya gamenwa. Oshowo ohayi tu kwathele omikuli opo tu vule oku kala twa landa iilongomwa yetu mbyoka itatu vulu oku landa pethimbo ndyoka. Ohayi tu wathele wo opo tu kalae twa nana oshimaliwa shaampo tuli.

Epingathano lyoshimaliwa muuyuni olyo naana unene epingathano ndjoka hali kwathele aakwashigwana opo ya vule okukala yapingakanitha iimaliwa yawo mbyoka yena. Yoya pewe iimaliwa yomoshilongo shawo. Etayeyi longitha okulanda iilongomwa mbyoka ya hala.

Aakwashigwana yetu ohaya pewa iilonga yoku ka okuziilila moshikondo shuunamapya nuuniimuna oshowo moshikondo shoku landitha iilongomwa opo yawape okukala yi imonena oshimaliwa shawo opo yavule okukala ya kwathela aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu Aanamibia ohaya kambadhala opo ya vule oku kala ya kwashilipaleka yoyene niimaliwa mbyoka haya longitha, opo ya vule oku kala ya landa iikulya, oshowo oku kala ya tunga omatungo ngoka taya vulu oku kala ya longitha monakuyiwa.

Iimaliwa ohatuyilongitha wo opo tuvule okukala twalonga, twatunga oshilongo shetu osho wo okukala wo twakwashilipaleka kutya aakwashigwana yetu mboka ihayalongo oyena iiyemo osho wo aakulupe yetu mboka ihayavulu okulonga sha.

Oshimaliwa osho shili shatalikako onga esipa lyothingo moshilongo shetuoshoka oshimaliwa ohatu vulu okukala tweshi longitha opo woo tulande iinima yetu mbyoka kaatuna opo woo tuvule ywafuta ootundi dhuunona wetu mboka hawu yi natango koontundi.

Ombaanga yetu yotango moshilongo ohayi vulu wo okukala ya kwashilipaleka kutya omukwashigwana ota vulu oku tuma oshumaliwa okuziilia kongodhi okuza moshilongo shi ili nokuya koshilongo oshikwawo oshoka aakwashigwana yamwe oyi ili kokule.

Ombaanga yetu yotango yo moNamibia oyo ombaanga ndjono hayi vulu woo okukala ya kwashilipaleke kutya aakwashigwana oya kaleka iimaliwa yawo ya gamenwa. Yo ohayi kwashilipaleke woo kutya oyeli ya gandja omikuli, osho woo ohayi vulu woo okukala ya gandja omathigathano ngoko haga vulu okukala omukwashigwana iisindanenamo oshi hauto shaye nenge iimaliwa kombubo.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana ohayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana oya pungula iimaliwa yawo moombanga mono mu na etonatelo lya gwana. Ohayi pe aakwashigwana omikuli opo ya vule okulanda iilongomwa oku za kiilongo yi ili noyi ili.

Iimaliwa moshilongo ohaye tukwatha opo tuwape oku kala twaya kiilongo yi ili noyi ili opo tuka talelepo aakwanezimo yetu mboka yeli kiilongo yetu yokokule. ohayi tukwatha opo tuvule okukala twalanda uutekete womvula mboka hatuyi nawo kiilongo mboka.

Ombaanga yetu ya Venduka moshilongo shetu, oyo ombaanga ndjono hayi kwashilipaleke kutya, aakwashigwana yetu oya mona omailongo, kaapu na nande oshimaliwa shasha tashi futwa, yo ya vule oku kala yi imonena woo ompito, opo ya vule okuya mo mathigathano gi ili nogi ili.

Ombaanga ye tu yaVenduka oyo ombaanga ndyoka ha yi kwathele aakwashigwana yetu, opo ya vule okwii monena oshimaliwa ya kwathele oo family dhawo.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya talika ko moshilongo shetu unene tuu kaakwashigwana yetu, oshoka oha yi tu kwathele wo, opo tu vule oku kala twa landa iilongomwa yetu ta yi zi kondje yiilongo, osho wo muuyuni auhe.

Eesitola dhetu moshilongo shetu odho dhimwe dhominima mbyoka hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu yamwe oyamona iilonga yo yamwe oyamona iilongomwa okuzilila kiilongo yili noyili mbyoka hayi ya moshilongo shetu.

Ombaanga yetu yaVenduka, yimwe yomoombanga dhoka ha dhi kwashilipaleke kutya odha gandja omikuli kaa kwashigwana yetu. Opo ya vule oku kala yiimonena iiyenditho yawo, okuza kiilongi yi ili no yi ili kapuna nando iishoshela yasha.

Ombaanga yetu yotango moshilongo shetu ohayi kwathele aakwashigwana opo yawape okulanda iilandomwa yawo kaaye na nande oshimaliwa shasha. Ohaya longitha ashike okakalata hoka haya vule okweenda na ko, ko okeli kagamenwa oshoka okena onomola yomeholamo ndjoka yiniwe owala kumwene gokakalata opuwo.

Ombaanga yetu yotango yaWindhoek, yimwe yomoombaanga ndhono ha dhi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oye na oshimaliwa no ya pungula oshimaliwa shawo, oku shi longitha esiku ye shi pumbwa.

Okugandja olyo naana ekwatho lyotango osho ethimbo limwe ohatu kala twapumbwa iimaliwa yomeendelelo manga omwedhi inagu sa ohatu kwashilipaleke opo tupewe omukuli tse tuye tugu gandje omwedhi shampa gwasi opo tukwathele aakwanezimo yetu.

Ombaanga yetu yavenduka oyo ombaanga yimwe yomombaanga dhoka dha talikako kutya ohayi tu kwathele moshilongo shetu, opo yivule okukala yahumitha komeho oshilongo shetu okuziilila momathigathano ngoka hadhi kala dhina, opo dhi wape okupa aakwashigwana yetu iimaliwa.

Oombaanga dhetu dhomoshilongo odho dhimwe ndhoka hadhi kwathele aakwashigwana opo yavule okuhuma komeho, oshoka ohadhi kala dhina omathigathano, ngoka aakwashigwana haya vulu okwiisindanena oshimaliwa koomuma.

Oombaanga dhetu dhimwe dhomoombaanga dha simana moshilongo. Dhimwe dhomoombaanga ndhoka hadhi kwashilipaleke kutya aakwashigwana shetu oya za mo moshilongo noye na uukalata mboka hawu kwashilipaleke opo ye ende muuyuni auhe yo ya ka talele po kiilongo yi ili noyi ili.

Ombaanga yetu yotango ya Venduka yimwe yomoombanga ndhoka hadhi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya vula oku kala ya ilandela iilongomwa yawo okuza kiilongo yi ili noyi ili ka puna nande iishoshela gwedhwapo.

Aakwashigwana yetu oyo yamwe yomaakwashigwana mboka haya longo iilongomwa yawo opo ya vule okukala yeyi landitha po yoya vule oku kala yiimonene mo iiyemo. Opo ya vule oku kwashilipaleke kutya aakwashigwana ooyakwawo oshowo aakwanezimo oyena iipalutha.

Oshimaliwa osha tali kako osho hashi tu kwathele opo tu vulu oku kala twa tunga oshilongo shetu, se tu vule oku kala twa tuma uunona wetu koskola, oshoka ngele omukwashigwana kena iimaliwa, ita vulu oku ninga sha, ye ita vulu oku tuma uunona we koskola. Oshimaliwa ohashi tu kwathele wo opo tu vule oku kala twa tunga oopate oshilongo shetu ashihe, se tukale tuna oshilongo shili nawa.

Aakwashigwana yetu oyo yamwe yomaakwashigwana mboka ya pewa uunongo unene ohaya vulu wo okulonga iilongomwa yawo etayeyi landitha po kaantu mboka ihaa vulu okulonga iilonga mbyoka.

Iilongomwa yetu mbyono hatu longo meni lyoshilongo ohatu vulu okukala tweyilongo noku kala tweyi landithapo kondje yiilongo. Atu yi tumu opo tuvule okukala twamona iiyemo okuza kiilongo yi ili noyi ili.

Ombaanga yetu yaVenduka oya kwashilipaleka kutya aakwashigwana yetu kehe mpoka taya vulu okuya , otaya vulu okukala ya mona oshimaliwa shawo, okukala yena oshimaliwa shayo, nokulanda kehe shimwe yahala okukala ya landa.

Iilandithomwa yetu yomoshilongo oyo yimwe yomiilandithomwa hayi vulu oku tukwathela opo tuvule tumone tumone oshimaliwa aakwanezimo yetu mboka taya nyengwa unene ngaa okufuta oosikola dhaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda

Iimaliwa yetu ohayi tu kwathele opo tu vule okukala oshilongo sha tunga . Omatungo geli omawanawa go ga vule oku kala ga monitha aakwashigwana yetu iilonga oku zilila miikondo yi ili noyi ili.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi kwathele woo oku kwathela woo iilongo iikwawo iimaliwa, opo yi vule oku kala ya kwashilipaleke kutya, aakwashigwana yo moshilongo shawo ita yasi nande ondjala, oshowo opo ya vule ya kwashilipaleke kutya oya tunga iipangelo oshowo oosikola miilongo yawo.

Oshikondo shaatalelipo oshili shimwe shomiikondo mbyoka hayi kwathele wo oshilongo shetu, Opo shikale sha mona iimaliwa oku za kiilongo yili no yili, oshoka ngele aantu ota yeya ya talelepo moshilongo shetu oha yeya niimaliwa yawo, yo Taya pumbwa oku kala yashendja iimaliwa yawo, yo taya thigimo iimaliwa yokoshilongo shawo moshilongo shetu.

Ombaanga yetu yaVenduka ohayi tu kwathele wo opo tu vule okukala twa landa iilongomwa yetu osho wo iinima yetu okuziilila kondje yoshilongo, itaatu gandja nande oshimaliwa atu longitha okakalata hoka haye tu pe.

Ombaanga yetu yotango yomoNamibia oyo ombaanga ndjono hayi tukwathele kutya otwa gamenwa kehe mpoka tatu vulu okuya, oshoka ohatu vulu okweenda okuza pehala nehala kaatuna nande ehala oshimaliwa sha sha, tatu longitha ashike ongodhi okutuma iimaliwa.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yena uunongo oku kala ye eta po iilongomwa yawo, yo ya vule oku kala ye yi landitha po ya mone iiyemo, ya vule oku kala ya kwashilipaleka kutya aakwanezimo yawo oshowo aakwashigwana oyeli yena iipalutha oshowo oyena iiyemo.

Iimaliwa yetu moshilongo shetu oyo nana onzo onene yoshilongo oshoka ohayi tu kwathele opo tu vule okukala twa tunga oshilongo shetu tse opo tu vule okukala twa kwashilipaleka kutya aakwashigwana yetu oyena iipalutha moshilongo shetu.

Ombaanga yetu yotango yomoshilongo ohayi kwathele mboka yi ilongele oku kalonga moombanga okuyapa iilonga opo yavule oku kwathela aakwanezimo yawo mboka ihaya longo noyeli ihaya mono iiyemo yasha.

Ombaanga yetu yaVenduka oyili wo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi kala dhi na omathigathano ogendji gi ili nogi ili. Ohayi tu kwathele wo opo tu kale twa gongela oshimaliwa shetu kaa pu na nande omaimbo gasha.

Aakwayashigwana ohaya kala taya longo iilongomwa yawo mbyoka haya longo neenyala nuunongo wawo mboka ya pewa. Opo ya wape oku kala ya landitha noya mone iiyemo yawo oku kwathela aakwanezimo yawo osho wo aakwashigwana ooyakwawo.

Ongeshefa oyo yimwe yomiikondo mbyoka ya humitha komeho oshilongo shetu komeho, oshoka ohaya nana aantu kondje yiilongo yi ili noyi ili opo ya vule okuya yamone iinima yawo mbyoka ya hala noku yi landa.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana, oyo naana ombaanga yimwe yomeembaanga ndhono hadhi kwashilipaleke aakwashigwana yetu. Oya siikilila iimaliwa yawo yi li megameno ewanawa

Aatalelipo sho taye ya moshilongo shetu ohaya kala ya pumbwa omilalo, oshoka aakwashigwana yetu ohaya vulu okukala ya tunga oondunda ndhoka tadhi okukwashilipaleka kutya aatalelipo oye na omilalo, opo ya vule okukala ye tu pa iimaliwa tu vule okukwashilipaleka kutya oshilongo otwe shi tunga nawa.

Aakwashigwana yetu oyo aanongo mbono haya vulu oku eta po iilongomwa yawo koonyala dhawo yoyene nokulongitha wo omadhiladhilo gawo, opo ya kale ya landitha po iilongomwa yawo mbyoka.

Ombaanga yetu oyo yimwe yo moombaanga dhetu, ha dhi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu, ngele Ina hala osheenditho she, ohavulu oku sji landithapi kuyo, yo ya vule oku mona oshimaliwa. Oha yi kwathele aakwashigwana opo ya mone oshimaliwa sha gwana.

Uukalata wetu mboka hatu pewa koombaanga dhetu unene ngele tatu siikilile iimaliwa yetu, owo uukalata mbono hawu tu kwathele opo tunane oshimaliwa, kehe mpa toyi moshilongo shetu.

Aakwashigwana yetu, ohaya vulu oku kala ya pewa omikuli, oku ziilila koombaanga dhi ili, nodhi ili. Opo ya vule oku kala yi ilandela iilongomwa yawo mbyoka ya hala. Kapena woo nande iishoshela yasha.

Iimaliwa ohayi kwathele aantu opo yavule okulanda iikutu, iikulya osho wo yavulu okulanda omagumbo, oohauto okuziilila kondje yiilongo nenge wo moshilongo shetu.

Ombaanga yetu yotango yomoshilongo shetu ohayi tu kwathele wo opo tu vule okukala twa landa iilongomwa yetu kuza kiilongo yiili noyiili kaatuna nande oshimaliwa sha, shaashi oha tu longitha ashike uukalata mboka yetu pa.

Iimaliwa yetu oyo uunene ngaa esipa lyombunda lyomoshilongo shetu oshoka ngele kuna oshimaliwa ito vulu okuninga sha moshilongo shetu. Iimaliwa ohatu yi longitha opo tuwape okulanda iikulya, iikutu osho woo okulanda omagumbo noohauto dhetu.

Oshimaliwa osho esipa lyombunda moshilongo shetu oshoka ngele omukwashigwana kena oshimaliwa ita vulu okulandasha, ye ita vulu okuza pehala tayi pehala limwe li ili. Oshimaliwa ohashitu kwathele opo tu wape okukatalela po aakwanezimo yetu mboka yeli kokule.

Iimaliwa yetu yomoshilongo shetu oyo naana iimaliwa mbyoka hatu longitha opo tu wape oku kala twa tunga oosikola oshowo, iipangelo, tse opo tu wape oku kala twapa aakwashigwana yetu iilonga, yo ya vule oku mona iiyemo yoku kwathela aakwashigwana ooyakwawo, oshowo aakwanezimo yawo.

Ombaanga yetu ya Venduka yimwe yomoombanga ndhoka hadhi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oyena oongeshefa dhawo dhili nawa no tadhi ende nawa, oshoka ohayi kwathele aanangeshefa yetu opo yeya pe omikuli ndhoka hadhi vulu oku yambula po oongeshefa dhawo.

Aakwashigwana yetu yamwe oyeli aakwashigwana mboka yapewa uunongo opo yavule okukala taya longo iilonga yawo koonyala yoyene nokukala yalanditha iilongomwa mbyoka yalongwa koonyala dhawo yoyene.

Ombaanga yetu ya Venduka yimwe yomoombanga ndhono hadhi kwathele aakwashigwana yetu opo ya vulu wo okukala ya imonena oshimaliwa. Opo ya wape wo okukala ya ka talelapo kiilongo yi ili noyi ili uunene tuu momafudho.

Ombaanga yetu yavenduka oyo yimwe yomombaanga dhono hadhi kwashilipaleke kutya, aakwashigwana yetu oya zamo moshilongo noyaya kiilongo yiili noyiili ita yayi nande ono shimaliwa shasha ohaya tumu ashike oshimaliwa kongodhi.

Ombaanga yetu yaNamibia yaWindhoek oyo ombaanga yimwe hayi vulu okukala yi na omathigathano, yo ihayi kwashilipaleke tuu kutya oyavula okukala yakwathela oosikola osho wo iipangelo mbyoka kaayi na oshimaliwa noshimaliwa.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi kwatha akwashigwana opo ya vule okulanda iiyenditho yawo nomukuli ngoka ha ya pewa kombaanga yo ya wape oku kala ta ya futu nethimbo lyawo.

Iimaliwa yetu moshilongo oyili ya talikako oyo uunene esipa lyo mbunda oshoka ohayi tu kwathele okukala twa landa iilongomwa yetu tse otu vule okukala wo twa futa shipangelo opo oshilongo shetu shivule okukala sha tungwa nawa.

Ombaanga yetu yotango moshilongo oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi kwashilipaleke kutya iimaliwa yaakwashigwana oyili ya gamwena oshowo oya pungula iimaliwa yawo yo ohayi vulu wo oku kala ya gandja omikuli opo aakwashigwana ya vule yi iyetele po oongeshefa dhawo yo yamone iipalutha oshowo ya vule ku kala yi i monena iilongomwa yawo okuza kiilongo yi ili noyi ili

Oshimaliwa osho naana esipa lyombunda moshilongo shetu, oshoka ohashi tukwathele opo tuwape okulanda iilongomwa yimwe okuza kiilongo yi ili noyi ili ngaashi aakwashigwana yetu ohaya vulu woo okukala ya landa iiyenditho okuza kiilongo ya yoolokathana.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka ya pewa uunongo opo ya vule oku kala yi iyetela po iilongomwa yawo oshowo ya vule oku kala ya landitha po iilongomwa mbyoka ya mone iikulya oshowo oku kala ya mona iiyemo noku pa yakwawo iilonga mboka kaayena iilonga , opo yi imonene iiyemo wo.

Ombaanga yetu ya venduka yimwe yomoo mbaanga ndhoka hadhi kala dhina oma thigathano giili nogiili, okuziilila kiikondo ayihe moshilongo shetu. Ombaanga yetu ndjono ohayi kwashilipaleke kutya, oya ninga oma thigathano moshilongo.

Ombanga yetu yotango yaVenduka oyimwe yomoombanga dhetu dhoka hadhi kwalishipaleke kutya aakwashigwana yetu oya mona omukuli opo yavule okushunitha oongeshefa dhawo komeho yo yavule okulanda iilongomwa yawo mbyoka yapumbwa moongeshefa dhawo.

Ombaanga yetu yotango moshilongo, ohayi tu kwathele woo opo tu vule oku kala twa landa iinima yetu oku ziilila koositola dhi ili nodhi ili, kaatuna nande oshimaliwa shasha, tatu longitha owala uukalata mboka yetu pa.

Aakwashigwana yetu ohaya longo iilongomwa oyindji uunene tuu koonyala dhawo yoyene yo yawape okukala yeyilanditha opo yapwe okukala yakwathela aakwashigwana nosho woo aakwashigwana noshimaliwa shoka taya mono.

Aakwashigwana yetu oyo unene aawashigwana mboka yiinekela muunamapya, oshoka ohaya vulu oku mona mo iipalutha, yo ohaya vulu woo oku kala ya landitha po iilikolomwa yawo mbyoka ya mona muunamapya, yo ya mone iiyemo, ya kwathele aakwanezimo yawo.

Ombaanga yetu yavenduka oyo yimwe yo mombaanga dhono hadhi kwashilipaleke kutya, aakwashigwana oya mona iiyemo osho woo oya mona omikuli opo yavule okukala yeetapo oongeshefa dhawo. Ombaanga yetu ohayi vulu woo okukala yina omathigathano ogendji giili nogiili moka omukwashigwana havulu okukala iisindanenamo iimaliwa osho woo oshihauto shaye.

Ombaanga yetu yotango yomoshilongo oyo ombaanga yimwe ndjono hayi kwathele aakwashigwana yetu, opo ya vule oku itumina iimaliwa okuza poma hala giili nogiili, osho wo okuza kiilongo yiili no yiili.

Olaadiyo yomu zizimba oyili oyo ya talikako kutya, oyo unene tuu oshinima shoka hashi vulu oku kala sha kundaneka aakwashigwana ookundana, okuza muuyuni awuhe nomoshilongo ashihe tuu.

Ombanga yetu yotango oyo yimwe yomoombanga hadhi tukwathele yo ohayi kwathele aakwashigwana yetu opo yalande iilongomwa yawo yomoshilongo kondando yili pevi noyishi okwiinekelwa.

Iimaliwa oyo naana yimwe yomiinima mbyoka ya talikako moshilongo shetu oyo iinima mbyono hayi vulu oku tukwathela okukala twaza moshilongo shetu tuka talelapo aakwanezimo yetu mboka yeli kondje yiilongo. Ohayi tu kwathele woo opo tuwape okukala twalanda iinima mbyoka katuyina momagumbo getu.

Ombanga yetu yaVenduka ihayi pungula ashike iimaliwa ashike ohayi kwathele woo aakwashigwana opo yavule okumona omukuli yo yavule okukala ya etapo oongeshefa dhawo dhopo madhiladhilo gawo dhi ili nodhi ili.

Oshimaliwa osho naana shili onga sha talika ko esipa lyombunda lyoshilongo shika. Oshoka oshimaliwa osho hashi tu kwatha tu kale twa landa iinima yiilongomwa mbyoka ihaatu vulu oku landa kutse yene. oku ziilila komahala gi ili nogi ili muuyuni awuhe.

Aakwashigwana yetu aaNamibia oyeli haya mono iiyemo unene tuu oku ziilila kiilongo yi ili noyi ili. Ohatu vulu wo okukala twa mona iiyemo oyindji ngele tatu kala twa gandja iimaliwa yetu kaatalelipo mboka haye ya mo yo yetupe iimaliwa yokoshilongo yawo.

Aakwashigwana yetu mboka kayena iiloga ohaya vulu okukala yateleka iilongomwa yawo eta ya wapa wo okukala yalanditha opo yamone mo oshimaliwa yo yavule wo okukwathela aakwanezimo yawo.

Ombanga yetu ya venduka oyo yimwe yomoombanga dhoka hashi kala dhina omathigathano giili no giili,. yo ohayi kwathele wo aakwashigwana opo ya kale okwii sindanena oshimaliwa osho wo yiisindannene oohauto. ohayi vulu wo oku gandja omikulu kaakwashigwana mboka ya hala oku tameka oongeshefa.

Ombaanga yetu yaVenduka oyo yimwe yomoombanga ndhono hadhi kwathele aakwashigwana opo yavule oku siikililwa oshimaliwa shoka hashi vulu okuya yakwathela pomaudhigu ngele gumwe gwomezimo lyawo okwa kandukapo ohashi kala oshiwanawa oshoka ohapu kala puna oshimaliwa sho poosa oshowo shopefumviko.

Iimaliwa yetu oyili oshilyo shimwe yomiilyo mbyoka ya simanekwa moshilongo nomuuyuni awuhe. Oshoka ohayi tu kwathele wo opo tu vule okukala twa landa iilongomwa okuza kiilongo yi ili noyo ili. Osho wo okukala twa tunga oshilongo shetu.

Iimaliwa yetu moshilongo oyili esipa enene lyoshilongo shetu, oshoka ohatu yilongitha wo opo tuvule okukala twatunga oosikola, iipangelo osho wo tukale twavula oku kwathela aakwashigwana yetu mboka ihaya longo sha, opo yavule okukwathela aakwanezimo yawo.

Ombaanga yetu ya Venduka oyo yimwe ndjono hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana oyena iimaliwa ya pungulwa , no yili megameno ewanawa, no haya vulu oku kala ya longitha uukalata mboka ya pewa, opo ya vule oku kala ya futa iinima ya wo ka yena nando oshimaliwa sha za koonyala. Ohaya kwashilipaleke woo kutya aakwashigwana oya pewa omikuli opo ya vule okwii landela iilongomwa yawo.

Ombanga yetu yavenduka oyo ombanga yimwe yomombanga dhono hadhivulu okukala dhina omathingathano ngili nongili, akwashingwana ohaya kala yewete shili shapumbiwa opo yakale yaya momathingathano ngoka opo yimonene iyenditho yawo.

Iilongomwa mbyono twa ninga tseyene moshilongo ohayi vulu wo okukukwathela opo tuwape , tu mone iiyemo oshowoo oshimaliwa, tu vule woo okukala twa kwathela aakwanezimo yetu . Yo ohayi vulu wo yitukwathele opo tu kale twapa aakwashigwana yetu mbono kaayena iilonga , tuyape iilonga moshilongo.

Oshimaliwa ohashi tu kwathele wo opo tu vule okufuta ootundi dhuunona wetu. Osho wo okuza koshilongo shimwe wu uka koshikwawo, owa pumbwa oku kala wuna oshimaliwa opo wu vule okulanda okatekete, ha tozi nako moshilongo moka wu uka nako koshilongo oshikwawo.

Aakwashigwana yetu oyo yamwe yomaakwashigwana mboka yeli yatalako uunamapya nuunimuna kutya osho oshili oshikondo oshinene muuyuni auhe. Osho wo ohaya etapo oongeshefa dhawo opo yavule okukala yiimonena iiyemo, yo yawape wo okukala yapa aakwashigwana ooyakwawo iilonga.

Ooombanga yetu yotango moNamibia oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi kwathele aakwashigwana yetu opo yavule woo oku kala ya landa iilongomwa yawo kaayena iimaliwa. Taya longitha ashike uukalata wayo mboka yena oku ziilila kombaanga.

Ombaanga yetu ya Venduka oyo ombaanga ndjono hayi tu kwathele opo tu kale tuna omathigathano ogendji, opo tu vule oku kala twa imonena oshimaliwa shetu, shoka tatu vulu oku longitha, unene tuu mo mafudho.

Oshimaliwa oshili osho shaningwa esipa lyuuyuni awuhe, oshoka ngele kuna iimaliwa itovulu okuningasha nande okuza pehala toyi pehala ekwawo oshoka owa pumbwa okukala wuna oshimaliwa opo wu wape okufuta omahooli.

Iimaliwa moshilongo shetu oyili unene esipa lyombunda lyoshilongo shetu oshoka ohatu vulu okukala tweyi longitha okukala twatunga oopate ,oshowo oosikola oshowo iipangelo yetu moshilongo shetu opo tukwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oyeli menyanyu ewanawa.

Ombanga yetu yaVenduka oyo yimwe yomoombanga hayi kwathele aakwashigwana yetu opo kaa yakuthwe omaliko gawo uunene iimaliwa. Ohayi kwathele omukwashigwana opo amulet okulanda iilandomwa yaye kena oshimaliwa konduko ashike otalongitha ashike ongodhi yaye.

Ombaanga yetu yotango moshilongo oyo ombaanga ndjono hayi tu kwathele, opo tu kale tuna iimaliwa yetu ya pungulwa nawa, tse tu kale woo twa inekela, kutya iimaliwa yetu otatu vulu oku yi mona, ethimbo kehe, kaapuna nande iihohela yasha.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moshilongo shetu, oshoka oha tu yi longitha oku tunga omagumbo getu, oku landa iikulya, oku landa iikutu osho wo oku ka ta talela po aakwanezimo yetu mboka ye li kokule natse.

Oshimaliwa shetu osha talikako onga osho onzo onene moshilongo shetu, oshoka moshilongo ngele kamuna iimaliwa nena katuna shi tatu vulu okuninga, tse katuna wo mpa tatu okuya kaatuna oshimaliwa. Oshimaliwa ohashi tu kwathele wo opo tuvule okuya komahala gi ili nogi ili.

Akwashingwana yetu yamwe yo ma kwashingwana mboka haya pungula iimaliwa yawo kombanga yetu yotango ya venduka mbyoka haya vulu wo okulongitha ngele yakulupa nenge ngele oovula dhawo dho kukala walonga dheya pehulilo opo yakwashilipaleke kutya oyena iimaliwa yawo yo oyena iiyemo yapungulwa.

Ombaanga yetu yavenduka oyo ombaanga yimwe hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya ninga omangeshethelo gawo. Ohayi gandja omikuli kaakwashigwana yetu, opo ya tameke okwiimonena oongeshefa dhawo, yo yavule okukala ye na iiyemo.

Ombanga yetu yopashigwana yaVenduka ohayi kwathele aanasikola opo ya humithe komeho omayilongo gawo. Ohayi ya kwathele oku yapa oshimaliwa oombumbo opo aakuluntu yawo kaaya mone iihuna oku futa oosikola.

Aakwashigwana yetu oyamwe yomaakwashigwana mboka yeli yena uunongo woku longa iilongomwa oyindji, mbyoka haya vulu oku landitha opow yiimonene iiyemo, yo ya vule oku kala ya mona iipalutha yaakwashigwana ooyakwawo oshowo yaakwanezimo yawo.

Okuzilila muunamapya aanafalama oha yeya po noositola ndhoka haalanditha iilongomwa yawo yomomapya, opo yiimonenemo iiyemo yo yavule okukwathela aakwashigwana aakwawo nosho woo aakwanezimo yawo.

Ombaanga yetu yotango yomoshilongo ndjono yili naana unene yasimanekwa. Oyoyimwe yomoombanga dhoka hadhi tukwathele woo opo aanasikola yetu mboka yeli kiiputudhilo yopombanda, opo yavule okukala yaya kosikola yoyavule okukala yamona ootundi dhawo, kaapena nando omayimbo gasha.

Oositola moshilongo shetu odhili woo odho esipa enene lyo shilongo shetu, oshoka ohadhi tukwathele woo opo dhipe aakwashigwana yetu iilonga opo yavule okukala yamona iiyemo, yo yavule woo okukala ya kwathela aakwashigwana oya kwawo osho woo aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu oyo yamwe yomaakwashigwana mboka haya longo iilongomwa yawo koonyala yo vule okukala ya landitha po iilongomwa ya vule okukala ya mona mo iiyemo mbyoka hayi ya kwathele opo ya vule okukala ya landa iipalutha yo ya kale ya kwashilipaleka kutya aakwanezimo yawo oye na iipalutha noshowo iimaliwa.

Iimaliwa oyili tayi longo ongaa esipa lyombunda lyoshilongo shetu oshoka ngele omukwashigwana kena iimaliwa kena shi ta vulu okuninga. Aakwashigwana ohaya longo nuudhiginini opo ya wa pe okukala ya mona oshimaliwa yo ya kwathele aakwanezimo yawo.

Oshikondo shetu shiimaliwa osho oshikondo shimwe hashi wapaleke oshilongo shetu sho ohashi vulu okukala shetu kwathela opo shi wape okupa aakwashigwana yetu mboka ihaya vulu we okulonga oshowo mboka ya kulupa opo ya vule oku ikwathela yo yene.

Ombaanga yetu yotango moshilongo ohayi vulu woo okukala yakwashilipaleka kutya aakwashigwana otaya vulu okwiitumina oshimaliwa okuziilila komahala gi ili nogi ili okulongitha asiike ongodhi yopeke.

Oombaanga dhetu dhomoshilongo shetu odha kwashilipaleka kutya, ngaashingeyi omukwashigwana ota vulu oku enda okuza pehala limwe, okuya kehala limwe kena nande oshimaliwa shasha. Oha vulu woo oku kala a landa iilongomwa ye oku ziilila kongodhi.

Iimaliwa yetu ohayi tu kwathele opo tu lande iilongomwa yetu mbyoka kaatu na, tse woo tu vule oku landa iilongomwa okuza kiilongo yi ili noyi ili, mbyoka kaatu na moshilongo shetu.

Ombanga yetu ndjino oyo yimwe yomombaanga dhoka hadhi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya siikilila iimaliwa yawo na oyeli ya shanga noya shaina oombapila dhawo, Opo ya vule oku longitha iimaliwa yawo nuudhiginini.

Aakwashigwana aNamibia ohayalongo iilonga yawo noonyala dhawo yoyena opo ya etepo iilongomwa yawo mbyoka hatuvulu okukala twalongitha opo twahepeke iimaliwa twaakalande kiilongo yimwe oyindji.

Ombaanga yetu yaVenduka ohayi tu kwashilipaleke woo kutya otwavula okumona omukuli opo tuvule okulanda omashina getu okuza kiilongo yi ili noyi ili kaapena nande iishoshela yasha. Ohayi tu kwathele woo okupa aakwashigwana iiyemo opo yavule okukala yamona iipalutha.

Iimaliwa oya talikako onga esipa lyothingo lyoshilongo shetu, oshoka ohayi vulu wo okukala tweyi longitha, opo tu vule okukala twa tunga oosikola, oshowo iipangelo moshilongo shetu ashihe.

Aakwashigwana yetu aaNamibia yamwe yomaakwashigwana mboka haya longo nuudhiginini opo yavule okukala yiimonena iiyemo, okukala yalandithapo iiyemo yawo mbyoka yalonga unene koonyala dhawo, yo ya vule wo okukala ya kwathela aakwashigwana ooyakwawo okuyapa iilonga osho wo aakwanezimo yawo.

Ombaanga yetu yotango yomoshilongo ohayi kwathele woo aakwashigwana yetu opo ya vule oku humitha komeho uunongo wawo mboka ya pewa, oshoka ohayi kala yina omathigathano gi ili nogi ili.

Oshimaliwa osho nana esipa lyombunda moshilongo shetu oshoka ohashi tu kwathele opo tu kale twa futa oosikola dhuunona wetu oshowo ohashi tu kwathele wo okukala twa landa iilongomwa okuza koshilongo shi ili noshi ili.

Oshimaliwa oshili osho esipa lyombunda moshilongo shetu muka. Ohashi tukwathele wo opo tuvule okulanda iilongomwa mbyoka kaatuna okuza kiilongo yiili noyiili. Yo ohayi tukwatha woo opo tuvule okukala twa futa oosikola oshowoo omailongo guunona wetu.

Oshimaliwa shono hashi zi kondje yiilongo, osho shimwe shomiimaliwa mbyono hayi kwathele oshilongo shetu opo shi hume komeho paliko, oshowo pashimaliwa. Ohashi tu kwathele woo opo shi tunge oopate, oosikola oshowo okulanda omaliko ngoka gaamo moshilongo shetu, okuza kiilongo yi ili noyi ili.

Oositola dhetu dhomoshilongo odho dhimwe dhomwaaambyoka hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu mba kaayena omapya, oya mona iikulya niipalutha. Ohaya kwashilipaleke kutya oyeetamo iikulya yagwana nawa , opo aakwashigwana yetu yavule okulandamo.

Aakwashigwana yetu shampa ya longo iilonga yawo nenge ya etapo iilongomwa yawo, oha yeyi tumu kiilongo yiili no yiili, opo ya vule oku kala yiimonena iiyemo okuza kiilongo yiili no yiili, opo ya kale ya kwashilipaleka kutya ooyakwawo oyena iipalutha osho wo aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu ohaya kala yena iilongomwa yawo mbyoka ya longa koonyala dhawo yo yene. Opo woo yavule oku kala yi imonena iiyemo oku ziilila moku landitha po iilongomwa yawo mbyoka kaatalelipo osho woo kaakwashigwana ooyakwawo moshilongo.

Iimaliwa yetu oyili oyo onzo yasimana uunene moshilongo shetu, oshoka ohayi tukwathele opo tuvule okukala twalanda iilongomwa yetu, tse tuvule okukala twafuta oosikola osho wo iipangelo ngele uunona tawu ehama.

Ombanga yetu yotango moshilongo oyo yimwe yoombanga hayi kwatha opo tuvule okutumina ooyakwetu osho woo aakwanezimo yetu mboka yeli kokule nase oshimaliwa okuziilila kongodhi kaapena we okukala waza pehala lyoye toyi pehala lyomuntu opo wumpe iimaliwa ye.

Ombaanga yetu yotango yaNamibia oyo ombaanga ndjono ya talika ko kutya, oha yi kwathele woo akulupe yetu, opo ya vule oku kala yena iiyemo yawo, yo ya vule woo oku kala ya siikilila iimaliwa yawo kaapuna nande iihohela yasha.

Ongeshefa oyo unene yoshikondo shimwe shomiinkondo mbyoka hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu mboka kaaye na iiyemo oya mona iiyemo notaya vulu oku ilongela kuyo yene. Otaya vulu oku landitha iinima yawo, etaya mono oshimaliwa shokwiikwathela.

Iimaliwa moshilongo oha tuyi longitha tufute aalongisikola mboka taya longo uunona oshowo ohatu vulu okuyi longitha opo tuwape okukala twatunga oosikola dhuunona wetu oshowo iipangelo yetu moshilongo.

Ombanga yetu yotango yomoNamibia ohayi kwathele aakwashigwana opo yavule okulanda iinima yawo kapena iimaliwa ohayi kwathele woo okuyapa omikuli opo yavule okulanda iinima yawo nokutuma iimaliwa kaakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yomoshilongo shetu opu na yamwe mboka ye na uunongo woku eta po iilongomwa mbyono hayi vulu oku landithwa, yo ya mone mo iiyemo yawo.

Epingakanitho lyiimaliwa moshilongo shetu, olyo lili lya simanekwa uunene tuu moshilongo shetu, oshoka iimaliwa yo kondje yiilongo, oyo uunene yina ongushu yi vule yetu. Ohayi tukwathele opo tu kale twa mona iimaliwa oyindji, oku kala twa pingakanitha iimaliwa.

Moshilongo shetu omuna aantu mboka yena uunongo woku eta po iilongomwa yawo kuyo yene inaya ya nando okosikola ,oyo ohaya vulu wo okulonga iilongonwa yawo eta vulu okulanditha opo ya mone mo oshimaliwa.

Ombaanga yetu yaNamibia oyo yimwe yomombaanga dho hadhi vulu oku kala dha kwashipaleka kutya aakwashigwana yetu otya vulu okukala ya tuma iimaliwa oku ziilila kongodhi okuza kehala limwe akuuka kehala ekwawo

Ombanga yetu yotango oyo yimwe yomombanga dhetu hadhi kala dhina omathigathano ogendji gi ili nogi ili. Omukwashigwana oha vulu okukala iisindanena okatekete kokuya kondje yiilongo.

Aakwashigwana yetu yaNamibia ohaya longo iilongomwa yawo mbyoka hatu vulu okukala twalanda ee tatu vulu okuyi longitha ohaya monomo iiyemo opo yavule okukala yahumitha oongeshefa dhawo komeho.

Ombanga yetu yotango moNamibia, oyo ombaanga yimwe ndjono hayi tu kwathele opo tukale twa pewa oshimaliwa, unene tuu omukuli opo tu wape okukala twiiyetela po oongeshefa dhetu moshilongo.

Iimaliwa otweyi talako oyo onga oshiyemo shimwe shominima yimwe mbyono hayi vulu oku kwathela aakwashigwana yetu opo yavule woo oku kala yalanda noya tume iilongomwa yawo okuza kiilongo yi ili noyi ili menenevi Afrika.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka haya vulu woo oku kala ya landithapo iilongomwa yawo kaatalelipo osho woo kaantu moshilongo. Opo yi imonene mo iiyemo opo ya vule oku kala ya pa aakwashigwana iilonga yo ya wape oku kala iiyemo yoku kwathela aakwashigwana ooyakwawo.

Ombaanga yetu ya Venduka moshilongo shetu oyo ombaanga ndjoka hayi kala yina omathigathano ogendji. Ohayi kwathele woo aakwashigwana yetu opo yakale ya landa iinima yawo noka kalata hoka kaayena nande oshimaliwa shasha. Shoka hashi vulu oku kala woo sha kwathela aakwashigwana yetu opo ya kale yeli megameno ewanawa.

Ombanga yetu yaVenduka moshilongo shetu oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi vulu oku eta aantu pamwe yoya vule oku kundathana kombinga yoongeshefa dhi ili nodhi ili. Yoya wape yi ipe omadhiladhilo kombinga yoongeshefa dhawo.

Iilongomwa yetu mbyoka twa ninga tse yene yokoonyala, oyo yimwe yomiilongomwa mbyono hayi tu kwathele woo opo tu wape tu mone oshimaliwa shetu, tu wape woo oku kala twa kwathela aakwanezimo yetu, noku kala woo twa futa oosikola dhuunona wetu.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka ya pewa uunongo okukala yeeta po iilongomwa yawo yoya vule Okukala yalanditha po iilongomwa yawo . Okuza kiilongo tayeyi tumu kiilongo yi ili noyi ili yoyi imonene iiyemo yawo.

Ombaanga yetu ya Venduka yimwe yomoombanga ndhoka dhili simanekwa moshilongo shetu, oshoka ohayi kwathele aakwashigwana opo yaze pehala moshilongo yuuka moshilongo oshikwawo kapena nande iishoshela ya gwedhwapo, yo taya vulu oku longitha uukalata wawo mboka kiilongo mbyoka.

Iilongomwa yetu mbyono twa nunga ts3 yene moshilongo ohayi tu kwathele opo yi tu etele iiyemo tse tu vule oku kala twa kwathela aakwashigwana oshowo tu kale twa kwathela aakwashigwana ya vule oku kala ya mona iilonga.

Ombaanga yetu yotango moshilongo oyo ombaanga ndjono ya kwashilipaleka kutya aakwashigwana yetu otaya vulu okukala ya tuma oshimaliwa okuza koshilongo shimwe ku uka koshilongo shimwe okulongitha ashike ongodhi yopeke kaapuna nando okutompakanitha naatu.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka yasimana uunene moshilongo oshoka, ohashilongithwa okulanda iilongomwa okuza kondje yiilongo osho wo meni lyoshilongo shetu, ohayilongithwa wo okukala yafuta ootundi dhaanona yetu mboka hayayi koosikola.

Moshilongo shetu omu na omahangano ngoka haga kwathele aakwashigwana opo ya vule oku kala ya siikilila iimaliwa yawo pethimbo lyomaudhigu ngoka hage yapo, unene ngaa ngele omukwanezimo gwawo okwa kanduka po muuyuni mbuno, ohaga vulu woo okukwathela ezimo, opo lyi wape oku kala lya thindikila omukwanezimo gwawo pambili.

Oshimaliwa oshili ko shatalikako osho esipa lyombunda moshilongo shetu oshoka oha Shikwathele akwashingwana opo yawape oku kala yamonena aanona yawo omalongo kiiputudhilo yo pombanda oku zilila moku futa iiputudhilo nokufuta wo aalongi mboka takala taya ndongeke uunona wawo.

Ombanga yetu ya Venduka oyo ombanga ndjoka hayi vulu oku kwashilipaleka kutya omukwashigwana okwa mona omukuli, opo avule oku kala afutila uunona oskola osho wo oshipangelo. Ombanga yetu ohayi vulu oku kwashilipaleke kutya iimaliwa yaakwashigwana yetu oyili ya gamenwa noya pungulwa yili nawa.

Iimaliwa yetu oyili oyo onzo onene yoshilongo shetu no yatalikako onga esipa lyombunda lyoshilongo shetu, oshoka ngele omuntu kena oshimaliwa itavulu nande okulanda nande osha nenge okuya pehale limwe otakala owala pehala limwe.

Ombaanga yetu yotango yaNamibia oyo yimwe yomiikondo mbyoka hayi tu kwathele opo tu vule oku kala twa landa iilongomwa moshilongo shetu kondando yili nawa, yo oyishi okwi inekelwa kaakwashigwana yetu mboka ihaya mono iiyemo.

Aakwashigwana yetu oyendji oya pewa uunongo, opo ya vule okukala ye eta po iilongomwa yawo mbyoka haya longo koonyala yo ya vule wo okulanditha nokumona mo iiyemo nokukwathela aakwanezimo yawo.

Ombanga yetu ndyino yaVenduka oyo ombanga yimwe yomombanga ndhoka hadhi kala dhina omathighathano ngoka hovulu oku imonenamo oshi enditho shoye nenge okumona oshimaliwa kombumba opo wu wape oku ilandela iinima yoye mbyoka wa pumbwa ngele kuna oshimaliwa pethimbo ndyoka.

Iimaliwa oyo unene onzo ya simana moshilongo. Ohayi kwathele aakwashigwana opo ya wape oku ilandela noku ikwathela moonkalamwenyo dhawo. Ohayi kwathele aanasikola opo ya wape okufuta oosikola dhawo nokumana eyilongo lyawo.

Iimaliwa oya talika ko onga oyo esipa lyombunda moshilongo shetu, oshoka ngele kapena oshimaliwa aantu itaya vulu oku ninga sha. Oshimaliwa ohashi kwathele woo opo tu vule ku kala twa landa iikulya, oshowo oku kala twa landa iilongomwa yetu okuza kiilongo yi ili noyi ili, mbyono tashi vulika tu kale twaayina mo moshilongo shetu.

Ombaanga yetu ya Venduka oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dha kwashilipaleka kutya aakwashigwana yetu otaya vulu woo oku kala ya landa iilongomwa okuza kiilongo yi ili no yi ili kaapuna nande oshishoshela sha sha. Yo taya vulu woo oku kala ya kuthilwako kondando yiilongomwa mbyoka ya hala.

Iimaliwa oyili ya simana moshilongo shetu oshoka ohayi tu kwatha woo opo tu wa pe tu lande iilongomwa mbyoka kaatuna. Oku ziilila kaakwashigwana ooyakwetu. Osho woo oku kala twafuta oosikola dhuunona wetu.

Aakwashigwana yetu oyeli ya tunga omatungo giilandithomwa moka aakwashigwana yetu haya vulu opo woo yavule okulanditha iilongomwa yawo mbyoka yena moshilongo shetu. Ohashi kwatha woo opo aakwashigwana yamone iimaliwa yavule okukwatha aakwanezimo yawo .

Ombaanga yetu yaVenduka oyo ombaanga yomoombaanga ndhono hadhi kwashilipaleke kutya odha gandja omikuli moshilongo opo aakwashigwana yi itungile oosikola dhawo dhuunona wawo, opo ya vule ya kale ye na uunona wa longwa.

Ombanga yetu yotango oyo ombanga ndjono hayi tu kwathele opo tukale twa landa iilongomwa kondando yili nawa kaapena nande iishoshela yasha moshilongo shetu ashihe oshowo menenevi Africa.

Oombaanga dhetu ohadhi kwathele okuhumitha komeho eliko lyoshilongo. Ohadhi kwathele wo okukwathela aanasikola, opo ya vule okumona omayilongo gawo kiiputudhilo yi ili noyi ili itaya futu nande osha.

Iimaliwa yetu mbyoka hatu pewa kaatalelipo ohatu yi longitha opo tu wape oku kala twa tunga oshilongo shetu. Oshowo tu kale twa vula oku landa iilongomwa oyindji okuza kiilongo yiili noyi ili. Opo aakwashigwana yetu vule oku kala yena iilongomwa mbyoka.

Iimaliwa mbyoka hatu mono okuziilila kondje yiilongo moshikondo shaatalelipo oha tuyi longitha opo tuvule okukala twatunga oosikola moshilongo shetu, oshowo iipangelo, oshowo oku kwathela aakulupe yetu moshilongo opo tuwape okuyapa oshimaliwa yavule oku kwathela aakwanezimo yawo.

Ombaanga yetu yaVenduka oyo ombaanga yimwe ndjono hayi kwathele aakwashigwana opo ya vule oku itumina nokutumina wo aakwanezimo yawo iimaliwa kaape na wo okunanwa nenge oshimaliwa sha sha.

Aakwashigwana yetu oyena uunongo owundji oshoka ohaya vulu oku kala yeetapo iihongomwa oyindji ta yeyi longo noonyala dhawo. Ohaye yi landitha po ya mone iiyemo yapaluthe aakwanezimo yawo.

Oshimaliwa oshi li osho unene esipa lyombunda moshilongo shetu oshoka ngele kuna oshimaliwa ito vulu okukaka walanda nande iipalutha, okuya koshipangelo nenge kosikola.

Oshimaliwa osha talika ko osho esipa lyombunda Moshilongo shetu, oshoka omukwashigwana ngele kena oshimaliwa, ita vulu oku landa nenge oku tunga sha, ye ita vulu oku kala alanda iipalutha opo apalutha aakwashigwana, aakwanezimo osho wo aakwashigwana oya kwawo.

iilongomwa yetu yomoNamibia oyo iilongomwa mbyoka hayi tu kwathele, yo ohayi vulu oku kwathela aakwashigwana yetu mboka inaya ya koskola yo inaya mona ethimbo lyoo tundi, opo ya wape oku ninga iimaliwa paku landitha iilongomwa mbyoka ya ninga yooyene koonyala.

Oshimaliwa osho shi li onzo onene moshilongo shetu oshoka ohashi tu kwathele wo opo tu vule okukala twa landa iilongomwa oyindji okuza kondje yomafuta oshowo moshilongo shetu nokukala twa ninga oongeshefa dhetu.

Oositola dhetu dhaNamibia odho oositola dhetu ndhono hadhi kwathele aakwashigwana yetu opo ya vule oku kala ya landa iilongomwa kondando yili pevi noyishi oku inekelwa. Yo ohayi vulu wo oku kala yapa aakwashigwana omikuli opo ya wape oku kala ya ninga oongeshefa dhawo.

Aakwashigwana yetu ohaya vulu wo oku kala ya itungila iinima yawo yoyene ye yi longitha oonyala, opo ya vule oku kala ya landitha yo ya monemo iiyemo yavule oku kala ya kwashilipaleka kutya aakwanezimo yawo oya mona iipalutha.